bia n bɔŋɔ ka o tam loori zuɣu loori maa biɛla ko sunsuuni ka taha kpahi kpahi baɣa kom maa kom maa puuni ka loori maa bɛ maa ka sona panpa loori kurili maa zuɣu ka tihi bɛ nyaanga ka laati woya nim gba biɛni

Niriba n za kpenŋɔ bɛ zala mori duu zaɣa titali gbini ka so nyaɣi baaji ka sheba ye liiga ʒee ka sheba zaŋ ninkpara kpa ka paɣa so lo o zuɣu bahi nyaanga ka so ye liiga piɛlli.

Ban tibiri nitiba n lahi biɛni maa bɛ yela liiga buluu nima ka zaŋ nangban pobrisi n zaŋ pobi n pobi bɛ nina mini bɛ nyee ka barinima maa mee do goro maa zuɣu ka gba zaŋ nyɛ pobrisi m pobi o dola goro zuɣu ka zaŋ saɣari gungoŋ gba zali nimaani.

niraba n ʒɛ kpɛŋŋɔ ka zaŋ nyɛ pobirisi n pobi bi nyaɣi ka shab mii ʒiya ka wuɣi bi nuhi ka so wuɣu o nuwa ka kpa ninkpara shab yɛla liiga piɛla ka shab yɛ kootu nima ka shab kpa ninkpara ka bi ʒi kuɣu sabila zuɣu ka shab zaŋ kamɛra nim kpankpa ka tihi bɛ nimaani

niriba n-ʒi kpe ŋɔ bɛ ʒimi ka paɣa maa gbubi gitaaya ka bihi maa mi gbubi guŋgona ŋmɛra ka bɛ ʒi kuɣisi zuɣu ka zaŋ bukunima pa m-pa ka paɣa maa ye liiga tankpaɣu ka daai o zabiri pa o nyaaga ka bi' yino maa lɔ o zuɣu ka yino gba daai o zabiri pa o nyaaga.